Awa ezali Mwana mwasi asali na salon basali ye plante ya moyindu, mwana mwasi azali na salon batiye plante ya moyindo.

Awa babimisi kaka dessin oyo nao mona na foto eza kaka bimisi langi mibale soki ezali langi ya ekipe soki ezali ya nini na yebite me eyali langi mibale ya vere na pembe soki eza drapau soki ezali elamba soki ezali dessin ya nini na yebi te mizali ya langi mibale kaka ver na pembe vere eza langi ya moke pembe ezali langi.

Awa foto ona moi basapato ya bana mibale azamakolo ibale ya basapato a bana bapapa baza kolalashokola moko batiango babalusi yango na ndenge ya bo ya likolo moko babalusi yangobalais na se batie likolo yango batia na ssetlikoloaspatoya bapapa mibale

Oyo to bengaka yango fumbwa. Ba lambaka yango na nguba na mafuta ya mbila. Ba tie biloko nyonso, ea fumbwa na kwanga. Ba tie yango na kati ya sani, ba sangisi yango esika moko na kwanga donc fumbwa bazwi kwanga ba bimisi na kati ya fumbwa eya biloko to liaka ba bengaka yango fumbwa. Ba tie yango na kwanga esika moko. Eza fumbwa.

Mwana foto n amoni mwana mobali alati elamba ya bavoka alati lamba ya mwindo, miboso yango ezali na pembe, liboso ya tolo nayeaetambala ya pembe robi alati eza na mwindo na nsima na ye eza na mire ya orange mwana mobali alati teni ya bavoka.

Oyo eza sapato ya bana basi eya sandale me eza ya motani ruge me eza kaka likolo moko me eza sapatu ya mwana mwasi eza likolo ya ba caro caro wana batia yango eza ba langi mibale eza na langi ya pembe na langi ya mwindo batie sapatu ya motane likolo eza sapatu ya bana basi.

Awa namoni ba bwatu bato bazate eza na kati ya mayi babwato eza mopanzi batiki tiki ba bwatu bato baza te ezaka ba bwato apamba ba bwato ezali awa six eza na batu te eyaki lokola bato bazali kozwa bambisi bake batiki bafile nde na moni babwato apamba wa pembe na mai

oyo ezali ndako ndako batie langi ya orange a ba feni ntango batielangi ya pembe na mire ya lopango eza alangi ya pembe porte eza alangi ya mwindu ndako oyo eza ya kati ezaya etage na nsima ya ndako wana eza susu na ndako mosusu eza bazotongana esili te

awa na moni motu moko azolokota ba matiti na fulu aza na cantine moko pembeni ya poubell na nkombo na ye azokombola na balabala po alongola basalite na balabala.

Awa namoni bana basi na ba mibali nde baza na kati ya classe bazotanga namoni bana mibali bana basi baza na kati ya etelo soki eza classe soki eza eglize nayebi te.

Namoni mutuka ya couleur ya bleu etelemi nango isolé etelemi nango wana mutu aza te mais na mutuka babengaka yango pick-up misusu babengaka yango Suzuki misusu babengaka yango Isuzu modèle ebele ndenge bakoma mais eza mutuka.

oye ezali mwana mwasi sala ye modele eza lokwa na kati ya salon bao tosala ye suki babende ani suki mosusu biti a elongi babendee modele bakiti a elongi mosusu babende na nsima tobenge wana lingala noini bakangee noani n sima msusu baboki na elongi ws

Awa ezali otomoko eza lokola livre eza lokola kaye bakomi binaton na moto moko dse ya frigo likolo mana batie ds ya petit mini batiela badese ya cho ya gaz o eza lokwa pibicya butique mko.

Awa ezali lokwala na kati ya boutique bateka mapapa bablokoka ebele namona liboko moko esimbi lipapa moko ya mwindu, ya plastique mwanaa mbala tei elomine monana te asimbi lokwala telefone alati yambapende moto asimbi lipapa pe kilomine monaya te liboko nei kaka esembi lipapa ya mwindu, na mpanzi mope mapapa mosusu ezali wana ya plastiqe.

Awa namoni na foto oyo eza paipaiipeatonolo bitapemo ezaka ya rouge nase ya tondolo wana eakokoti bayonga kokoti nde namoni na foto lipela tondolo bitaepipai

Awa namoni ezalokola na sale de conference moko namoni mondele moko avandi, mindele mibale oyo bavandi kuna na drapo mome bafungoli ango te elokwa sale ya conference mais boye baza na mwa deba. Mais boye baodiscute, batina milangi na bango ya mai pembeni, me na omona kaka bato misatu koto milangi mibale ya mai ezomonana me bato baza te awa papa oyo mondele wana milangi ya mai.

Awa na photo oyo ezali na makusa, kati ya makusa oyo namoni ,ba lutu ya mabaya batie yango na kopo ya pembe moko, na rechau ya gaze na mopanzi ya balutu kuna ezali na ba kopali mibale wana na sima bakopali wana pembeni wana ezali na mabaya yakokata ,na mabaya yakokatela ba épice.

Awa, eza na moni ba biloko ya kolia, oyo ezali awa ba frui. Namoni bitabe, manga, marakuja, mandarine. Na mususu awa na bombo. Ba frui mususu, na yebi ba kombo nango te. Namoni, kere de bef eza awa, ba pome basi bakatikati. Eza lokola, motu alingi asala ju.

Awa, nazo mona liboko ya muto asimbi carton ya kisi. Carton ya kisi wana, eza na ba langi ebele. Eza na langi ya ble, pembe, mwindo, na mwa shokola. Ba komi na likolo ya kisi yango wana, maux de gorge. Eza kisi esalisaka mongongo. Eza carton ya kisi, esalîsaka mongongo, george.

oyo ezai biloka kolia batiango na sani ya mbele ezali lokola ndunda balambi wana mbisa kokauka batie pilipilina luto eza na kati wana ezai lokola moto ya ngalia me na ya bania kolia te me eza dunda batie pilipili mbisa kokaukamwa pilipimo eza wana na lutu uto eza mopanzi me moto aza te etika biloka kolia pan

Awa namoni mutuka donc ba taxi eza balangi ya vert ezalokola na parking moni kuna mwana mwasi moko azoya atelemi kuna alati robe ya rouge mama moko azokende awa namoni mwana mobali moko pembe awa ya taxi ba taxi etelemi ezalokola na parking eza nyonso n'a langi moko vert pembe likolo vert pembi likolo

Awa bakomi lapin na langi batie lapin na matoyi na ye na makolo na ye na misu na ye mazolo na ye na foto ya lapin.

Namoni biloko moko misatu eza na langi misatu bakomi par avion ezali lokola ba biloko oyo ba betelaka ba cachet na likolo kuna eza na dessin ya monima ya france lokola biloko babetelaka bacache

Oyo ezali biloka koliabiloka kolia oyo eza na sani ezali mbisi ya mai mbisi ya mai oyo balambi yango ya te pilipili ya mboma mikolo pilipili yango eza ya rouge, oy ezali mbisi ya mai mbisi ya mai oyo ebengaka yango ngolo.

awa namoni loboko ya mutu rsimbi montre ma motre mosusu eza na se wana me ye asimbi moko ba misusu eza na se

Awa namoni ezalokola na bilanga, namoni makasa ya mai ya pondu, na se nango wana nazomona eza neti makasa ya matembele na makasa ya basilike.

Oengguma ya liboto moso abenga ango mbuma ya baoba ea mbuma mo baliaka yango.

Oyo ezali soso ya kotumba pole roti soso ya kotumba btieymoiti biloko nyonso na pembeni azomona lokola elieyeali soso ya kotumba batil eza biloko ysoteasbapome de teya pembeni.

Na foto na moni mwa ya mwasi alati ebambo ezakaka basanzela ya kiloti na senge batongo yango bomu na saki ya ya bla abombi na elongi ne akala alaksilaka maboko na ya makolo na nashakosney di okaa aza na kati ya bare za pasi mwa abongu me babombi elongi.

Awa ezali mabata. Mabata yango, ezali balangi mibale ya mwindo, na ya pembe. Ya minene ezali 7, na libata moko ya moke ya mwana ezali na katikati. Ya minene nde, ezali mopanzi naye. Ya minene mosusu 4 ezali mopanzi kuna. Na ya mwana na katikati. Ezali mabata.

Oyo ezali mabaya bazokata yango bazozwa yango mesure oyo mabaya balingi basala soki mesa soki kiti.

Awa namoni bana basi misatu, moko ya ba meshe, mosusu alati maneti, na mwana moko ya mobali moke pembeni na bango, donc eza bana basi misatu na mwana moko ya mobali, bakangi bango ba suki ya meshe, meshe ya motane, meshe ya mohindo na meshe ya shokola.

Awa foto oyo nazomona ba avocat, ba avocat ango eza ebele batandi yango eza likolo ya elamba moko ya vert mais ezali ba avocat. Ba avocat yango ezali ebele n'a nombre ya 15 a 20 mais ezali ba avocat batie yango na se likolo ya kitambala moko ya vert nde ba classé ba avocat ango.

Awa eza lokola na ndako eza na salon ya mutu nakati ya ndako, momoni ba kiti ya rouge, mesa, tapi moko eza wana awa bakiti ba diva penza nakati ya ndako ya mutu.

Awa namoni ekipe mibale balati ndenge mosusu wapi balati ba couleur mosusu, balati blen ya makasi bazo sala sport eza ya bana-basi ya mama bango wana kuna ba groupe wana bato mosusu mibale bavandi mopanzi

Awa ezali groupe ya bato babetaka basket baza na kati ya terrein na bango ya baskete na moni bana-mobali ebele kuna na nsima mosusu bazala kogunzama mosusu bazala koteema awa na liboso awa aza lokwa aye nde koti na bango atemi akangi mabuku bajoue baza kuna na nsima batemi koteya poto

Aza ndako ya double toiture awa nakati ya lupango na mwa libanda eza na ba careaux ndako batie langi ya jaune clôture eza na kati kuna na moni ba fenetre kotewana nga na moni mwa fleur moko wana o aza ndako na kati ya lupango eza clôture.

Oyo ezali lopangu eza na ba nzete na kati na libanda eza na matiti, lopangu yango eza na porte te ,na poteau.

Awa na foto na moni ezali loka na village na mboka bazwi foto likolo mapata, bandako ezomonana kuna a mosika bazwika batole bato bamonana te bazwika bandako na mosika na banzete donke ezali lokwa ya peysage mona yanzete mbila banzete mosusu ezali bandako mossu bazl mosikakuna na mosika ezali poto ya poto ya bakuwa.

Oyo ezali lipapa ya mwana mwasi ezaka ya lokolo moko ya couleur ya mwindo na kati eza chocolat bati yango likola ya ba karo ya moyindo na pembe, sapato ya mwasi lipapa lokolo moko.

Awa foto nazomona eza lokola na kati ya vilage mwana moke ya mobali aza boye moko kuna na sima eza nzete moko eza avocat eza lokola ye moko awa ymabele na kati ya mboka.

Na foto oyo nazomona eza lokola sgbatiano na kati ya ver sal ya mbele lokolo wana ea lokola paipai, ba morsea païpai mibale kati ya eza g moko nete soi ezaji ya nini batktiya ekopo na ji ya ver na kati.

Namoni mwana mobali na foto oyo avandzi na liboso naye eza na mashine na kopo moko eza wana ya motane azokoma aza lokola mwana klasi azokoma nde namoni na foto oyo mwana mobali aza na mashine liboso na ye na kopo na ye ya motane azokoma.

Awa nazo mona libaya na foto oyo nao mona libaya moko wana bate eloko moko ezala ya courant za lokolo ya transfot ya courant babeti yango na basete na libaya bayango eza ya chocola babeti eleko moko ya courant eza langi ya pembe na langi ya mwindu donk ya moto alinga alinga forme soki eleko mw sala ya courant ezosala ezoko babengango transfot ya courant

Awa namoni mason azotonga papama azotonga alati kotable azotonga tiele ya baboki mibala ngunzami azotia nsima eza akata ndako moko azotonga mena esili te aza kotonga ya agumbami

Eza na kati ya lupango, wana nazomona batongi lokola kikoso, kikoso eza oyo ba bengaka douche, kikoso yango batongi yango na batole, esika ya kosokola, kasi ba bengeka yango kikoso.

Awa namoni soda alati ekoti ya motane, alati tenu na bango ya ba soda, alati ekoti moko ya chokola, akangi eloko moko na munoko pe na zolo atiki kaka misu, baninga naye ba soda mosusu baza na sima na ya batelemi, ye afandi na kiti ya mwindu.

Awa eza na bala bala mwa pano na balabala mituke ezoleka nango ka pano awa eza batie publicite ya mafuta ya mwana mwasi na mwana mobali na foto wana batie mafuta wana mais eza na balabala.

Lokolo moko eza lipapa ya bana basi nde balataka eza na langi ya moindo , singa moko na ndenge ya mokuse na singa musuzu ya ndenge ya moliali

Awa na foto oyo ezali itoyi tie ka litoyi na suki ezomonana ndambu mwana mwasi soki mwana mobali atoboli matoyi alati biloko matoyi ebele biloko ya matoyi ezali un , deux , trois, quatre, cinq ,six, set, huit, neuf alati neuf biloko ya matoyi na litoyi moko.

Awa na foto oyo, nazo mona bato mine, ba telemi likolo ya tapi ya rouge ya munene. Tapi ya mukie, eza ya shokola. Na nsima na bango, mesa mesa moko eza na couleur moko ya mwindu na noir. Na katikati na bango, eza na mwana mwasi, alati veste ya rouge bordo. Na mopati, na katikati ezali na papa moko alati veste. Na mopati vraiment alati veste emonani bien te. Na kote ya mwana mwasi, papa moko alati veste bazwi ye katikati ; donc elongi na ye emonani bien te. Na nsima na bango, eza na drapo moko na nsima kuna.

Awa na foto nazomona ezali likolo ya sapato, likolo ya sapatu yango eza pe ka lokolo moko lokolo ya sapato yango eza na mwa balangi ekoti langi moko lokola ya gris, ekoti langi moko lokola ya rose, ekoti langi Moko lokola ya ba ngeli-ngeli, eza na balase moko mais ezali ka likolo moko

Oyo eza mbinzo moko eza likola likasa mbinzo za bakule abelesala kuki mokusa na nzoto ag mibali shokola, kote mosusu mwinu na tambola ya mingi aba makasawbakulymibabasendesende na nzoto nae

Oyo mwana mwasi na mwana mobali basimbani, soki eza mokolo ya libala nayebi te, mwana mwasi na mwana mobali.

awa nazomona eza lokola na kati ya eglize bato ebele bavandi maa moko atelemi kuna azoteya bango nde eza na kati ya eglize bato mosusu baza kotelema bato susu bazaa kovanda eza lokola na plase moo ya eglize boye bazopesa bamoko na te

Awa eza bus moko eza na kati ya balabala eza ya vert blanc kuna na ngambu wana eza ba parapluie me motuka eza na kati ya balabala eza ya vert blanc.

Oyo eza buku ya bana kelasi oyo babengaka namonoko ya lopoto livre bana kelasi kotanga monoko ya francais

awa bamama bavandi bazalaa kati ya balabala mosu aza na sima bazotekana ba parapluie na mituku ezali wana elangi ya vere paraplui ya ble awa bamama bavandi na se

oyo eza biloko ya kolia eza lokola ndunda balambiango na mafuta mbila batie lokwa ya nguba na kati kote mosusu oza lokwaya bilomo toliaka tobengaka yango fumbwa batiaka ngwa mpe nguba na mafuta mbila amwa na kati ya zongu oyo me eza biloko ya kolia

wa makasa moko boye ebotaka pe mbala mbalamo ekendela na se mabele makasa na e ndi matka likolo ebimi likolo ye matimati eramperape matima ti likolo mm0 na kati ya bazamba eza makasa mbala mbala na eza na se po nde makasa na wa likolo.

Awa bilili oyo eza lokola na kati ya stade, moto azali na kati ya stade eza neti bazokombala na kati ya stade, aza pe kaka ye moko, ndenge ezalaka soki basilisi kobeta bale bato batikalaka bazosala, bazobongisa stade, azolokota lokoto ba biloko ya mikei na kati ya stade.

Awa na moni eza lokola naesika basalaka mappa na boulangery motu moko azo sala pate ya farine abandaka kolinga pasala mappa ya donc eza farine poe eza budo budo plastique budo corpa awa baobeta pati ya mappa soki eza mappa te alingi asala lokola basystema baga tobe bandasi

Na foto oyo ezali ba mama mibale mama na mwana balati lilamba maputa mama alati robe zana s na lipeka, mwana alati elamba yalikolo ya chémese batongi yango na modele ya bubu na pantala pembe na keti ya pembe na makolo atie meshe mama alati liputa na kitambala na mutu na shakose na maboko.

Awa namoni moto azobongisa mutuka eza lokola alongolaki place batiaka pneu ya motuka nde azo bongisa, Awa ezali mwana mobali nde azo bongisa motuka mécanicien azobongisa motuka.

owo eza na balabala mutuka mwaa pe mbeza kuna ezokende pasina eza lokwaya parking bateka mazouti ene essense kuna likolo kuna eza bangomba moko beemenze yango ezole bato baza te kaka mituka mibale ezoleka kuna na mpesena lokwa eza parking sokome osombi essence me mazouti

awa na moni bato 5ano bapapa 5 bazapembena mai na bwato banibakati ya bwato

Awan amoni mama moko ya mutu mwindu na mindele mibale ndemo aza na nsima na ye ndemo baza na mama oyo mama alati gpu ya blae na gemise na ye papa alati na costume naye na papa mwaa m nde aza na nsima kuna alati cashine azotala telefone na mama oyo aza na papa oyo boso bazoseka

Awa namoni petit porteur ya avion na ba ageants basalaka na aeroport baza 4 kuna mine na lingaka baza mine moko aza liboso awa kuna basima baza bana mibali 3 na mwana mwasi moko awa na mwana mbali moko aza pembeni

eza vranda moko awa a kati a lopangamoi bido mokoawaea wana eskale mokoo mokoama ea wana amoibido moko ya plastiqe bakati donke eza veranda moko donke eamoni kuna bakiti lamba donke lopango moko nde eza ezole nde bato bazalaka te vama

Awa ezali na ndako moko nazo mona eza na balabala liboso ya ndako oyo ezali na ba po de flere mine na ba flere na kati na poto ya lotilike ndako ezali na langi ya motane ezali na ba fenetre mine mibale eza likolo mibale na se na porte.

Awa eza foto foto batie biloko ya koliya makemba bakalinga, pondu ya madesu na sane mususu awa pondu ya madesu na loso na thomson. thomson Oyo eza ya kokalinga te oyo thomson batumba donki na sahani oyo batiye loso na madesu na Thomson batumba thomson eza mutu na lopele na sahani mususu batiye pondu na madesu ya pamba.

Awa eza ndako nakati ya salon ya mutu, kaka nakati ya ndako, namoni babwaki cusin moko wana ya rose, coto oyo eza ba kiti, ba ridon eza na balangi mibale joanne, mua pembe na mua mbwe, eza salon ya mutu, ba kiti na mua mesa moko ya moke pembeni wana batieli soki ekeko likolo wana.

Awa naomona mwana mwasi bakangi esuki ya maboko nakktiy mikeibba basuki ya minene bakotisi yango meshe na nsima baye bagumbi yango bakangi esuki ya mabokoeza mwana mwasi baangi esuki ya maboko ya minene na ya mike

awa ndako oyo eza ndako moko ya molai ezali na baetage mk 2345 na sea ya ndako etage wana ezali na baparaplouis ya johne na bakiti ezali pembeni awa na kiti ya motane na pisine kasi bato basekolaka eza na mai na kati namoni bato mibale bavandi mpona bapesi mokongo koto ya pisine